Suuraan armaan olii immoo kan inni nu hubachiisu suuraa atileetii beekamaa biyya Itoophiyaa maqaan isaa Qananiisaa Beqqelee jedhamudha. Qananiisaan maraatoonii karaa fagoo fiiguun kan beekamuu fi injifannoo Itiyoophiyaa kan mirkaneessedha.

wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota lama ta'anii dhaabbatanii walitti haasa'aa jiraniidha . namni inni tokko mana gurgurtaa meeshaa keessa yoo jiru isheen bituu dhufte ammoo ala dhaabbattee jirti.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa maashina halluun isaa cuquliisa, gurraachaa fi karaa tokko immoo sibiila dalga ciisee jiru qabuu fi gubbaan isaa immoo waan akka geengoo fakkaatudha. Innis bishaan qabatee jira.

Suuraan nuti bakka kanatti arginu kun suuraa namoota aangoo siyaasaa qaban kanneen bakka tokko jiranii fi sagantaa wayiif ka'anii dhaabbataa jiran akksumas darbanii darbanii qaamoleen nageenyaa keessa keessa jiranidha. Bishaanis teessoo irraa qabu.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mana barumsaa baadiyyaa tokko keessatti teessoowwan taa'umsaa alatti baafamanii akka namni irra taa'uuf qophaa'aa jiran akkasumas tartiiba qabataa jiranidha. Barattoonni xixiqqoon achi keessa baratanis ni argamu.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu hubachiisaa jiru suuraa meeshaa uffata tokkosu yookiin uffata shuntuuraa, dadacha'aa diriirsuuf nu gargaarudha. Maashiniin kun ibsaa elektiriikiitiin kan hojjetu, uffata kan miidhagsu dha.

Suuraa kanarratti kan argamu ibsituu yookaan immoo loogoo biiroo komishinii oromiyaa yommuu ta'u ibsitun Kun biiroo komishinii oromiyaa biirowwaan warren kaan irra adda baasuuf kan tajaajiludha akkasumas ibsituu ittiin beekamanidha

Meeshaa akkamiitu mul'achaa jira? Maal baachaa jira jettee yaadda? Waanti keessa isaa jiru dhangala'oo moo jajjaboo ta'uu danda'a? Maaliif kan fayyadudha? Barreeffamni irratti barreeffamee jiru hoo maal ibsa? Afaan maaliin ibsameera?

Suuraa kanarra kan nuti argaa jirru kun meeshaa mana keessatti baayinaan itti fayyadamnu yoo tahu Innis waantota dhangala'oo tahan kan akka bishaanii faa kan baatudha. Akkasuma meeshaan kun yoo lafa bu'e salphaatti cabuu kan danda'udha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; konkolaataa Siinotiraak jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u, bifaan magariisafi gurraacha illee kan qabudha. Akkasumas Siinotiraakiin konkolaataa humna cimaaf qabufi yeroo baay'ee fe'insa dhagaa irratti kan xiyyeeffatudha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa teessuma xixxiqoo fi abaaboowwan qodaa keessa jiran kan mullisuu dha. Isaanis wal cinatti kan argamanii fi hedduu kan miidhagan ta'uu fakkii agarsiisuu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu miseensota maatii yammuu ta'an; isaannis daa'imman isaanii qabatanii bakkee keessa waliin yookiin gamtaan ta'uun suuraa ka'aa kan jiranii dha. Kanaanis abbaan taa'aa kan jiruu dha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu aartistii, weellisaa jaallatamaa sirboota afaan Oromoo aartist Zarihuun Wadaajooti. Aartist Zarihuun aartii Oromoo keessatti nama sirboota afaan Oromoo hedduu sirbuun beekamuudha. Suufii gurraacha uffatee, areeda isaa aboottee isaa irra kaa'ee mul'ata.

Suura kanarraa kan nuti argaa jirru suuraa yeroo itti namoonni bishaan waraabachaa jiraniidha. Akkasuma illee naannoo kanatti namoota bishaan waraabanii fi akkasumas meeshaan itti bishaan waraaban illee achitti in argama.

Kun riqicha dheeraa laga irra qaxxaamuru kan namoonni irra ce'aniidha. Riqichi kun bifa ammayyaadhaan kan hojjetameedha. Cina isaatiin gaara dheeraafi bosona guddaatu mul'ata. Namoonni baay'een riqicha kana irra ce'aa jiru. Riqichi kun garuu eessatti argama?

Suuraa kanarraa kan arginu kun immoo macaafa qulqulluu jedhama. Macaafa qulqulluu kanattis hordoftoonni amantaa garaagaraa kan itti gargaaraman yeroo tahu akkaataa bulmaata jiruuf jireenya isaanii kan irraa baranii fi irraas kana namoota barsiisa tahee macaafota jiran irraa adda kan taheedha.

wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa bosonaa gudaa mukeen gara garaa keessatti argamaniif fi bosona da'oo bineensotaa ta'edha. bosonni kun mukeen kannen akka baarzaafi gaattiraafi kanneen biroo of keessaa qaba.

Suuraa armaan olii irraa waanti nuti argaa jirru suuraa waaqeffattoota waldaa Pirootestaantii yoo ta'u, faarfattonni garee addaa achi keessatti kan argamanii fi faarfachaa kan jiranidha. Faarfattoonni kun uffata wal fakkaataa kan uffachaa jiranidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura qalama barreeffamaaf ooludha. Qalamni barreeffamaa kun, waraqaa irratti barreeffama barreessuuf kan oolu yoo ta'u, uwwisni qalamichaa haalluu gurraacha kan qabu yoo ta'u, boca bareedaa ta.es kan qabuudha.

Suuraa kana irratti kana agarru maatii lakkoofsan sadi ta'aan wal haammatanii dhaabbatanii jiran dha. Hunda isaanii fuula isaani irraa gammachuun ni muul'ata. Duuba isaanii mukkeen dhedheeroo halluu magariisa qaban baayyinaan jiru.

Suuraan argaa jirru kun meeshaa ammayyaa kan sagalee namaa ol kaasuuf tajaajiludha. Yeroo baay'ee mana amantaawwan garaa garaattii fi bakka wal-tajjii akkasumas bakkeewwan birootti sagalee olkaasuun fagootti akka dhageesisuuf dhimma itti bahama.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota afur Gaarii koranii deemaa kan jiran yommuu ta'u, kan gaarii sana harkisuus Gaangee akka ta'efi ba'aa garaagaraa irratti fe'uun imalaa kan jiran ta'uu kan nutti agarsiisudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura fooxaawan haalluu garaa garaa irraa hojjatamaniidha. Fooxaawwan kun uffata aadaa irraa kan hojjataman yoo ta'u, yeroo baay'ee mana nyaataa fi mana bunaa keessatti fannifamu.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa biqilaa boqqoolloo kan reefu daraaruu eegaluu fi tokko tokko immoo hin daraarre garuu kan hudhatee fi qarqara tokkoon immoo boqqoolloon muraasni irraa dheedamedha.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun suuraa lafa bakka yeroo waqtii bonaa naannoo wantoonni xixiqoon biqilaa fakkaatan itti argamanii fi lafti isaa dhagaa ofirraa qabudha. Bakka kanatti gosti margaa argaman kunimmoo akka qoraattiiti.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaalee manaa tokko siree ammayyaa guddaa kan mukarraa hojjatamee fi firaashiin isaa guutee jiru cinaa isaatti immoo waan akka saanduqaa kutaa lama qabuu fi mi'a achirra jiru agarsiisa.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mana jireenyaa salphaatti ijaarame kan qorqoorroo xiqqoo irraa ijaarame kan jalli isaa dhoqqee fi muka naannoo irraa kan ijaaramedha. Balballi manichaas qorqoorroo illee kan gargar banamudha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; uumama keessaa tokko kan ta'e, dhagaa jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u, dhagaa wal irra jiru yookiin immoo dhagaa wal baatee jiru kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kana irratti kan arginu shamarree yookiin qarree Oromoo uffata aadaa Oromoon faayamtee kan jirtu yoo ta'u, shamarreen kunis fuula ishee gara bitaatti qabuudhaan suuraa akka kaate argina. Mormii fi addi ishees callee halluu gurraacha, diimaa fi adiin faayameera.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota amantaa ortodoksii ta'e kan uffata diimaa fi kan naxalaa uffattedha. Namoonni kunis dhiira tokkoo fi dubara tokko kanneen wal fuudhuutti jiran kan seera amantaan wal fuudhaa jiranidha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota afur yommuu ta'an, arfan isaaniyyuu daa'immaan ta'uu kan nutti mul'isufi kokkolfaa suuraa ka'aa kan jiranif bishaan illee duubaan isaanitti kan argamu ta'udha.

Suuraa kana irratti kan agarru atileetii Itiyoophiyaa maqaan isaa Abbabaa Biqilaa jedhamudha. Abbabaa Biqilaa atileetii yeroo jalqabaaf miila duwwaa fiigee warqee biyya teenya Itiyoophiyaaf argamsiisedha. Atileetiin kun addunyaa irratti raajii hojjete.

Suuraa kana irratti kan agarru lafa diriiraa midhaanin uwwifamee jiru dha. Midhaan kun qarqara isaatii bishaani fi mukkeen qaba. Bishaan midhaan qarqara jiru kun yeroo baayyee jal'isiif kan oolu dha.

Suuraa kanarratti kanarratti kan argamu dubartii uffannaa aadaa uffattee faayaa adda addaatiin faayamtee jirtu yommuu ta'u halli uffannaa ishee akkasumas ille faaya garaa garaa isheen uffattee jirtu aadaa duudhaa seenaa biyyya sana ni I sa

Mana bu'aa keessatti meeshaaleen hedduun kan ittiin buna danfisan baay'eetu nama barbaachisa. Jabanaa, siimii fi qodaawwan hedduu yeroo maamilli heddummaatu fayyadamuu qabnu hedduutu jira. Manni bunaa mana akkami ta'uu qaba?

Meeshaaleen kun meeshaa ammayyaa harka dhiqachuuf; ittin dhiqachuuf kannen akka Aannani; bishaani nuu baachuf nu gargaranidha. meeshaalen kun gosa fi hallu gosa adda addan argama. Meeshaalen kun maalirra hojjetama? meeshaalen kun maalif nu gargaaru? Haala kamiin itti fayyadamna?

Suuraan argaa jirru kun fakii nama guddaa fi daa'ima xiqqaa ija namichaa keessa ilaalaa jirtuuti. Daa'imni kun harka isaan qaaraa qabatee jira, namichi ammoo albeedhaan waan ta'e muraa jira. Qullubbii adiinis fuul-dura isaanii jira.

Suuraa kana irratti kan agarru mana qorqoorroo irraa hojjetame ta'ee qalama halluu alaabaa abbaa Gadaa dibamee jira. Fuldura mana kana alaabaan mootummaa naannoo oromiyaa fi alaabaan mootummaa Itiyoophiyaa dhaabbatee jira.

Fakkii kana irratti kan argamu aartistii Oromoo beekamaa kan ta'e aartist Alii Birraa dha. Isa cinatti kan argamus aartist Haayile Maariyaam Geetaachoo dha. Isaanis wal faana dhaabbachuun suuraa ka'anii kan jiranii dha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; mana dhagaan ijaaramee ture kan diigame ta'uu kan nutti agarsiisu yommuu ta'u, namoonni garaagaraa achi keessa naanna'uun ilaalaa kan jiran ta'uu kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota uffata nageenyaa uffatanii qaama mootummaatiin leenjii waraanaa irra jiranidha. Namoonni kunis uffata poolisii oromiyaa fakkaatu kan halluu gurraacha qabu uffatanii dhaabbatanii hiriiraanii kan jiranidha.

Allaattiin kun, maqaan ishee maalidha? Allaattiin kun, amaloota akka kamii faa qabdi? Allaattiin kun, blal'iuu ni dandeessii? Sooranni allaattiin kun, fayyadamtu soorata akka kamii faa dha? Allaattiin kun, biyyoota akka kamii keessatti faa argamti?

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura asxaa dhaabbata tokkooti. Asxaan kun dhaabbata daldalaa baankii Addis Zaman jedhamu yoo ta'u, haalluuwwan diimaa ,gurraacha fi adii irraa hojjatame. Baankiin kun, baankilee Itoophiyaa keessa jiran keessaa tokko.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; deddeebisaa uummataa imala qilleensa irraa keessa tokko kan ta'e, Xiyaaraa jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u innis samii keessa kan jirufi barreeffama Itoophiyaa jedhu kan ofirra qabudha.

Suuraan armaan olitti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota lama ta'anii bakka hojiitti argamanidha. Namoonni kunneen namoota hojii ijaarsaa irratti hirmaachaa jiran yoo ta'an, gamoon duuba isaanitti argamus ijaarsarra jira.

Suuraa kana irratti kan agarru loogoo boca geengoo qabu kan ministeera barnootaa Itiyoophiyaati. Loogoon kun naannawa isaatii halluu cuquliisa gidduu isaatii immoo halluu keelloo diimaa fi cuquliisa qabatee kan jirudha

Fakkii kana irratti kan argamu namicha midhaan sararaan facaafamee jiru jala xaa'oo buusaa jiru yammuu ta'u; midhaanichis erga facaafamee biqilee magariisa ta'ee kan jiruu dha. Midhaanicha gidduus bo'oon baba'ee jira.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; daa'immaa ulee qabate dhaabbataa jiru yommuu ta'u, daa'immaan kunis naannoo magariisa mukeen babbareedoo keessa kan jiruufi loon eegaa kan jiru ta'uu kan nutti agarsiisudha.

Dubartii qola Muuzii keessaa nyaatamee jiruun fuula ishee sukkuumaa jirtu, kan fuula bifa badaa ta'e gara bifa bareedaatti geeddaraa jirtudha. Muuziin gosa biqilaa nyaataaf ooludha, akkasumas qolli isaa fuula keenya cululuqsuuf gargaara. Faayidaan muuziin qaama keenyaaf kennu maali?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa nama uffata kan hojii isaa suufii fi karabaataa uffatee dhaabbatee jiru akkasumas ija isaatti fuullee godhatee jirudha. Namni kun uffata halluun isaa gurraacha ta'e uffatee jira.

Suuraa armaan olitti argamu irraa kan mul'atu; sirbituufi qabsaa'aa gameessa Oromoo kan ta'ee, Yoosan Geetahuun jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u, waa ta'e irratti xiyyeeffachuun ilaala kan jirufi uffata diimaa uffachaa jirudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa barjaa kan halluun isaa cuquliisa gara diimaatti dhiyaatuun tolfamee fi sagantaan tapha kubbaa miilaa kan kilaboota awurooppaa irratti maxxanfamedha, Kunis tapha kilaboota lama lamaa kan waliin taphatan qaba.

Suuraa kana irratti kan argamu aartistii Oromoo waggoota dheeraa kan ta'ee fi sirboota garaa garaa hojjechuun uummata Oromoo keessatti beekamtii kan argate aartist Geetaachoo Haayile Maariyaam aartistii jedhamu fakkii agarsiisuu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii uummata Oromoo uffata aadaa isaa uffachuun hora bu'ee irreeffachuun waaqa isaa galateeffachaa jiru ta'uu fakkii namatti agarsiisu yookiin immoo namatti mul'isu ta'uu nutti agarsiisa.

Suura kanarraa kan nuti arginu kun suuraa meeshaa yeroo baayee itti fayyadamnu burushii jedhamuun beekamudha. Meeshaan kunis kan inni tajaajiluuf halluu garaagaraa dibuuf akkasuma illee meeshaa irraa ittiin waa haxxaahuuf.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa daandii wal xaxaa ammayyaa ta'ee wal keessa daddarbu ta'uu isaa argina. Akkuma suuraa irraa arginuttis daandiin kun ifaan faayamee kan argamu yoo ta'u, ilaaluufis baay'ee hawwataadha.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa gosoota dhugaatii keessaa warra alkoolii irraa bilisa tahan ta'ee; maqaan isaas ispiraayitii jedhama. Innis fayyaa dhala namaa kan hin hubnee fi miidhaa irra hin geessifnee dha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa haala teessuma lafaa nutti agarsiisu yoo ta'u lafti kun ammoo lafa margaa akkasumas lafa mukeen gara garaa of keessaa qabduufi lafa jiituudha.

Kofoon yeroo ammaa gosa hedduutu jru. Keessattuu kan yeroo ammaa namoonni hedduun uffatana uffannaa jiinsii jedhamuu fi akka gurguramuuf wantoota boca qaama namaa fakkaatanitti uwwifamee taa'a. Ati gosa kofoo isa kam jaallattaa?

Fuduraaleen suupparmaarkeetii keessatti gurguraman yeroo hedduu gosa gosaan suuqii tokko keessa bakka adda addaa akka gosa isaaniittii kaa'amanii tokko tokko immoo saamsamanii kan gabaaf dhiyaatanidha. Naannoo keetti fuduraalee akkamiitu oomishama?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa ijoollee dubaraa shan kanneen hundi isaanii waliin dhaabbataa jiran kan uffatni isaanii halluuwwa adda addaa kan qabanii fi mana jireenyaa isaanii fuuldura dhaabbatanii jiranidha.

Suuraa kanarratti kan argamu boqqoolloo yommuu ta'u boqqollon facaa'ee gaafa nyaataaf gahu asheeta isaa waadame ni nyaatama akkasumas immo mukni isa Akka hagadaatti ni nyaatama yoo goge immoo immo Akka barbaadame godhaame nyaatamuu ni danda'a.

Suuraan argaa jirru kun suuraa daandii baaburaa magaalaa keessa qaxxaamuraa jiruuti. Suuraan namoota qarqara daandii baaburaa dhaabachaa jiraniis ni argama. Baaburri gosa geejjibaa kan baay'ee ariifataa ta'ee fi baasii xiqqaadhaan bakka feene akka deemnuuf nu gargaara.

Bakki qormaanni biyyaalessaa itti soroorfamu eessadha? Mallattoon qormaata kana adda baasus maalidha jettee yaadda? Fakkiin kun alaabaa qormaata biyyaalessaa kan agarsiisu yoo ta'u, afaan lamaan barreeffamee waan jiruuf hiikuu ni dandeessaa?

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa baankii Awaashii ti. Baankiin kunis baankiiwwan uummanni yeroo as dhiyoo keessa hedduminaan itti fayyadamaa jiru keessaa isa ijoo fi isa hangafaa ti.

Meeshaan ittiin mana halluuwwan dibnu gosoota adda addaa ta'uu akkasumas halluu garaagaraa qabaachuu mala. Kana jechuun garaagarummaa bocaa fi halluun jiraachuu danda'a. Halluu fi boca isaanii irratti hundaa'uun gosoonni isaa maal fa'aadha?

Kan natti mul'achaa jiru, suuraa kuduraa fi fuduraalee addaa addaa kanneen bilchaatanii yookaan nyaataaf gahanii jiran yoo ta'u, isaan keessaa tokko burtukaana, fi pappaayyaa fa'aa ni argamu. Gosoonni kuduraalee kunneen qaama keenyaaf fayidaa guddaa kanneen kennanidha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa biqilootaa kan jirmi isaanii kan furdinni isaa qal'aa ta'ee fi baay'ee baala ofirraa hin qabne baay'een bakka mukkeen hedduun jiranitti marganii argaman gidduutti kan argamudha.

Fakkiin kun, fakkii haadholii keenyaa yeroo isaan gabaa keessatti waantota biqiloota kuduraalee fi muduraalee walitti gurguranii fi wal irraa bitan kan agarsiisu yoo ta'u, cinaa isaanii immoo konkolaataa deddeebisa uummataatu argama.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa ministeera muummee yeroo isaan dhaabbatanii nama hojii kompiitaraan hojjataa jiru tokko yeroo isaan ilaalan agarra. Suuraan tokko immoo yeroo isaan waayee dhaloota haaraa boruu dubbataa jiranidha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; fiicharii waldaa shaarikaa Sintaayyoofi hiriyyootan isaani waliin hojii uumani, oomisha mana daabboo kan qabanifi lakkoofsa bilbila wan kan maxxansan ta'uu isaani haalan kan nutti agarsiisudha.

Suuraan argaa jirru kun timaatima diimatee bilchaatee jirudha. Timaatimni gosa biqilaa kan firiin isaa soorataaf nu gargaaru yoo ta'u, biqilaa yeroo gabaabaa keessatti guddatee, dagaagee firii kennee nyaataaf ooludha. Yeroo bilchaatus ifa aduun diimachuu eegala.

Suuraa kana irratti kan agarru iddoo bashannanaa qarqara bishaan irratti ijaaramee jirudha. Iddoon bashannanaa kun mukkeen garaa garaa fi margaan kan uwwifame fi mana citaa irraa ijaarame jira. Iddoon akkanaa bohaartif ni filatama.

Suuraa kana irratti kan agarru abaaboo gosa garaa garaa wal keessa marganii jiranidha. Abaaboon kunneen halluu akka keelloo, hamara fi gidduu isaanii irraa halluu gurraacha qabu. Baalli abaaboo kanaa magariisa qaba.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa mana suuqii yookaan gurgurtaa meeshaalee dhangal'aa hedduun kan itti gurguramudha. Qodaan dhangala'oon kun keessa jiranis halluuwwan adda addaa kan qabuu fi saamunaa akkasumas tooraan kaa'amee jira.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura firiilee nyaataa gurguramaa jiraniidha. Firiileen kunneen kan akka; dabaaqula, moosee ,zinjibila fi kanneen kana fakkaatan kanneen biroo yoo ta'an ,nyaataaf kan ooludha. Biqiloonni fayyaa qaama namaaf murteessoodha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota gabaa keessatti hojiiwwan bittaa fi gurgurtaa akkasumas hojiiwwan biroo hedduu hojjataa jiranidha. Namoonni kunis bakka kanatti waan akka raafuu fi biqilaa nyaataaf oolan daldalu.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa ababaa kan halluun isaa keelloo ta'ee fi baay'ee ifaa ta'edha. Ababaan gosti akkanaa kun immoo yeroo baay'ee kan baay'atu yeroo waqtii birraa kan ta'eedha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa gosa midhaanii kan ta'e xaafii baay'ee itti tolee lalisee jiruu fi kan daraare agarsiisa. Innis lafa baay'ee bal'aa ta'e kan uwwisee jiruu fi naannoon lafa kanaa biqiloota gurguddaa hedduu qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu hordoftoota amantii isilaamaa yammuu tahan; isaania mana keessatti gurmuun walitti qabamuun hogganaa isaanii irraa gorsaa fi haasaa fudhachaa kan jiran tahuu fakkii nama hubachiisuu dha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa daandii dhagaa bocamee roga jaha qabuun kan hojjatamee fi daandii irratti dhagaan kunis bakka tokkotti walitti kuufamee kan jirudha. Qarqara daandii kanaa immoo manneen nyaataatu jira.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun artistii Oromoo beekamaa maqaan isaa Haacaaluu Hundeessaa jedhamu yoo ta'u, namni kun yeroo ammaa kana lubbuudhaan kan hin jirredha. Haa ta'u malee, nama seenaa hin duune qabudha.

Gurmuu namoota hedduuti. Namoonni kunniin uffata wal fakkaataa uffatanii daandii gubbaa socho'aa jiru. Halluun uffata isaanii gosa sadiidha; diimaa, cuquliisa fi magariisaadha. Akkasumas harka isaanii irratti waan hidhatan qabu. Namoonni kun gurmuu atileetotaati?

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nu argisiisaa jiru suuraa qeerroo fi qarree Uummata Oromoo yoo ta'u, Dargaggoonni kun uffata aadaa garaa garaa uffatanii, toora galanii kan dhaabbachaa jiranidha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa daa'immanii waliin yookiin gamtaadhaan tahuun suuraa kahaa jiranii dha. Isaanis ashaanguliitii wal harkatti qabaa akka jiran fakkii namatti agarsiisuu dha yookiin immoo mullisuu dha.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartoota uffata aadaa ummata oromoo uffatanii tarree galanii dhaabbatanii jiranidha. Uffanni isaan uffatan halluu gurraacha, diimaa, adii, magariisa, burtukaanawaa kan of irraa qabudha. Rifeensi isaanii dheeradha.

Fakkii kana irratti kan argamu nama uffata aadaa Oromoo Booranaa uffachuun akkkasumas bokkuu qabatee kan dhaabbachaa jiru tahuu isaa fakkii namatti agarsiisu yookiin immoo namatti mullisu tahuu isaa kan iraa hubanuu dha.

Suuraan nutti mul'atan kun kuduraalee fi muduraalee gosa adda addaa kanneen nyaataaf nu gargaaranidha. Gosoonni biqiltoota nutti mul'atan kanaas kanneen akka; raafuu, qullubbii, qaaraa fi gosoota biroo kan qaama keenya haaromsuu fi ijaaruuf gargaaranidha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota daandii irra adeemaa jiranii fi gara gabaa adeeman kan fakkaatan kanneen kophee hin uffanne garuu abbaan manaan duubaan harree yoo oofu haati manaan immoo fuulduraa adeemti.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura uwwisa kitaabaatii. Uwwisni kitaabaa kun, haalluu keelloo kan qabau yoo ta'u, maqaan kitaaba kanaa Natoo jedhama. Kitaabni kun kitaaba caasluga afaan oromoo yoo ta'u, nama Obbo Addunyaa Barkeessaa jedhamuun qophaa'e.

Suuraa kana irratti kan agarru kitaaba afaan oromoon barreeffame mata dureen isaa siyaasa oromoo jedhuu fi mata duree jalatti barreeffama imala obsa fixachiisaa fi hegeree abdachiisaa jedhee barreeffame of irraa qaba.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nyaataati. Nyaanni kun nyaata gosa lamaa yoo ta'u nyaata barbareen hojjatameefi barbaree malee hojjatamedha. Nyaanni kun nyaata buddeen cicciramaa jedhamuun beekkamudha.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartii uffata aadaa ummata oromoo uffattee dhaabbattee jirtudha. Dubartiin tun bifa diimaa kan taate yoo ta'u uffanni isheen uffatte halluu adii, diimaa fi gurraacha of keessaa qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii ijoollee uffata aadaa Oromoo Wallaggaa uffatanii gurmuun ta'anii suuraa ka'anii dha. Isaanis hedduu kan miidhaganii fi hedduu kan nama hawwatan ta'uu fakkii mul'isuu dha.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nu hubachiisaa jiru suuraa shinii muraasa baattuu isaa irratti argamuuti. Shiniin kun diqamanii, osoo bunni itti hin bu'iin baattuu muka irraa tolfameeru irra jira.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun, mana dubbisa kitaabaati. Namichi tokkos achi keessa dhaabatee hiixachuun kitaaba fudhachaa jira. Mana kitaabaa mullatu kana keessattis kitaabota dubbisaaf oolan heddutu mullata. Bakki isaas bal'aadha.

Uffannaan kun, maqaan isaa maali? Faayidaan uffannaa kanaa maali yokin yeroo akka kamii faa uffannaan kun kaawwatama? Faayini kun, haalluuwwan akka kamii faa irraa qophaa'e? Faayini kun, faaya ummata oromoo gosa isa kamiiti?

Kaameraan fakkii yookiin immoo viidiyoo wantoota addaa addaa kanneen akka qophii aadaa addaa irratti gaggeeffaman kan warabuu dha. Innis suuraa fi viidiyoo kan kaasuu dha. Faayidaan kaameraa kanaa inni guddaan maalii dha?

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa maxxansa kan halluuwwan magariisa, adii fi magaala ofirraa qabuu fi barreeffamoota halluu adii fi magariisa qabu kan qabudha. Jalatti immoo lakkoofsa bilbila bilisaa qaba.

Oromoon haammataa fi jaalataadha. Guddifachaadhaan yookiin karaa biroon Oromummaa dabala. Aadaa fi duudhaa Oromoo kan kabajan kitaaba lafa kka'u dha. Ati kitaabaa waa'ee sabboonummaa fi eenyummaa saba Oromoo irratti barreessitee ni beektaa?

Qolli ittiin kitaaba haguugan kan kitaaba yookaan yaadannoo adda addaa waan haguugamuu qaban kamiyyuu balaa irraa eegudha. Innis pilaastika haphii kan keessaan naannoo agarsiisu irraa kan tolfameedha. Ati qola kana fayyadamtee beektaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaa halluu cuquliisa qabuu fi gidduutti immoo burcuqqoo daawwitii qabuu fi ifa kennuuf nu fayyadu kan maqaan isaa faanosii jedhamudha. Kunis yeroo durii baadiyyaa keessatti kan fayyadaa turedha.

Simbira muka irra qofa ishee tahaa jirtu kan mullisuu dha. Simbira kana qaama ishee irras bifa addaa addaatu jira. Simbirri kun qofaa ishee taa'uun maal ilaalaa akka jirtu beektaa ?

suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota lama kanneen alaabaa Itoophiyaa harkaan baatanii waltajjii irra dhaabbatanii jiranidha. Isaanis ministeeta muummee kan Itoophiyaa kan duraa fi kan ammaa ta'ee aangoo walitti dabarsaa jiru.

Namoota amantaa Ortodoksii uffata adii uffatanii mana amantaa fuul-duratti walitti qabamanii jiranidha. Namoonni kun lakkoofsaan hedduu yoo ta'an, sagadaaf bakka tokkotti kan walitti qabamanii jiranidha. Amantaan keenya jireenya keenya irratti bu'aa maalii qaba?

Fakkiin kun dhugaatii dankiiraa jedhamu yoo ta'u, innis hedduminaan manneen dhugaatii garaagaraa fi hoteelota keessatti kan inni gurguramudha. Dhugaatiin kun baayyee beekamaa fi namoota baayyeen kan yeroo bashannanaa isaanitti namoonni itti bohaaraniidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura biqiloota toora mana jireenya namootaa jiraniidha. Biqiloonni kun biqiloota gosa garaa garaa baala babal'aa qabanii fi biqiloonni baala babal'aa hin qabnes kan jiran yoo ta'u, yeroon isaa yeroo galgalaati.

Namoonni lama saalaan dhiiraa fi dubara ta'an kun, maal hojjachaa jiru? Wanti pilaastika irraa hojjatame konkolaataa irratti fe'amaa jiru kun maqaan isaa maalidha? Qalamni faayidaa maalii qaba? Haalluuwwan qalamaa kam faatu jira?

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni ibsu nama motora midhaaniitti midhaan daakaa jirudha. Namni kun haala bama gaddisiisuun motora harka lamaaniin kan daakaa jiruu fi bifa biyyoo uffatee kan jirudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mana jireenyaa kan wantoota naannoo jiran irraa hojjatamee fi baadiyyaatti beekamaa ta'edha. Manicha cinaatti kirrii mana gubbaa kaasee asii gadi diriiree fi kirrii diimaa gubbatti marame agarra.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nutti argisiisaa jiru, suuraa burqaa bishaanii lafa kattaa, lafa gabbataa keessaa bifa geengoon bahee yaa'aa jiruu kan nu argisiisu yoo ta'u, meexxii danuun ni argama.

Kopheen gubbaan isaa adii ta'ee fi jalli soolii isaa gurraacha ta'e akkasumas hidhaan isaa kirrii adii qabu, namoota baay'ee biratti kan jaallatamudha. Yeroo hedduu ispoortii fi tapha kubbaa miilaa irrattis ni beeksafama. Kophee akkanaa qabdaa ati?

Mana citaa baadiyaa keessatti ijaaramee jiru, kan naannoo isaa mukeenii fi margi magariisni jiran. Akkasumas hoolonni bifa didiimaa qaban toora galanii yaa'aa jiru. Jireenyi baadiyaa kan magaalaa waliin yoo madaalan akkamiin ilaalama? Kamtu irra filatamaadha?

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu hubachiisu danda'u suuraa Artistii Oromoo beekamaa maqaan isaa Ittiiqaa Tafarii jedhamudha. Ittiiqaan waa'ee siyaasa bilisummaa saba Oromoo irrattii dhiibbaa gaggeessaa turee fi nama kabajamaadha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa teessuma teessoo dalgee mana keessa jiruu fi teessichi baay'ee dheeraa ta'ee bakka namoonni itti wal gahii gaggeessuun danda'amudha. Teessoowwan mijatoon irra taa'uuf oolanis taa'aniiru.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaalee barnoota yookaan immoo meeshaale barnootaf gargaaran yommu ta'uu innis immoo kobbeedha. Kobbeen barruulee garaa garaa bareessuuf kan tajaajilu yommuu ta'u halluu garaa garaa qabachuuf ni danda'a.

Suuraan as irraa kun kan agarsiisu yeroo namoonni amantaa Kiristaanaa Ortodoksii walitti yaa'anii sirna amantaa ofii geggeessaa jiranii dha. Namoonni kunneenis uffannaa amantaa isaanii uffatanii waliin sirna amantaa isaanii kabajachaa jiru.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; meeshaalee gosa garaagaraa gurgurtaaf kan dhiyaatan kan nutti agarsiisudha. Isaanis kophee halluu adda addaa, uffata halluu garaagaraa, kanneen akka qoda-bukoofi kanneen akka distii sibiilaa kan ta'anidha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; Dukkaana fiicharii mana qoricha Absiniyaa kan mul'su yommuu ta'u, afaan amaaraafi afaan ingiliffadhan barreeffame kan jiru ta'uu kan nutti agarsiisudha. Akkasumas lakkofsi bilbilaa irratti kan argmudha.

Fakkii kana irratti kan argamu biqilaa tooraan yookiin sararaan maasaa irra maxxanfamee jiruu dha. Innis haalaan kan miidhaguu fi baayyee kan nama hawwatuu dha. Naannoo kanas biqiloonni dhedheeroo ta'an ni argamu.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun kan inni nu argisiisaa jiru suuraa alaabaa mana Murtii Olaanaa bakka Addaa Booranaa, kan naannoo Oromiyaa keessatti argamuuti. Manni murtii kun iddoo itti haqni itti argamudha.

Barattoonni yeroo baratan barreeffama gabaabaa barsiisaan isaanii isaaniif kennu akkasumas xiyyeeffannoodhaan gara barsiisaa dhaggeeffachaa daree hordofu. Tokko tokko immoo kan naamusa daree cabsu hedduutu jira. Yeroo barsiisaan daree jiru naamusa akkamii qabaachuutu gaariidha?

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa kophee yammuu tahu; innis kan dhalli namaa miilla isaatti kaawwachuun balaa kophee kaawwachuu dhabuun dhufu ittiin hirrisuu dha. Kopheen kunis miilla tokko kan tahee fi bifaan gurraachaa dha.

wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namaati. namni kun ammoo saalaan nama dubara taatedha, intalli kun magaala baayyee miidhagduufi intala uffata aadan faayamtee jirtu yoo taatu faayi isheen godhatte baayyee miidhaga.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa barattoota mana tokko keessa toora lama garuu kan baay'ee dheeraa ta'e gidduu taa'anii jiranidha. Isaanis bakka baay'eetti lama lamaan kan taa'anii fi kaan barreessaa jiru.

Suuraa kanarraa wanti natti argamu, suuraa dubartoota bishaan boombaa waraabaa jiraniiti. Meeshaan isaan bishaan kana itti waraabbachaa jiran kunis jaarkoo kan jedhamu yoo ta'u, akkasumas bifa keelloo kan qabu ta'ee bakka tokkotti walitti qabamee argama.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa walitti qabama kuduraa, muduraafi kuduraalee gara garaati. Bakki isaanitti walitti qabamanii argaman kun ammoo bakka gurgurtaa jedhamuun kan beekkamu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa meeshaalee elektirooniksii fi mana qorannaa keessa akka ta'e fakkii ibsuu dha. Manicha keessas meeshaalee elektirooniksii addaa addaa hedduutu jira. Fakkichis kana mul'isa.

Suuraa kana irratti kan agarru asheeta boqqoolloo halluu magariisa qabudha. Asheenni boqqoolloo yeroo baayyee affeelamee yookin waaddamee kan nyaatamudha. Midhaan kun kaarboohayidireetii waan of keessaa qabuf humna namaa kennuu keessatti gahee qaba.

Suuraan nutti mul'atu kun suuraa habaaboo kan waqtii birraa daran heddummatee daraaruu yoo ta'u, daraaraan kunis kanniisni xuuxuun damma nadhii qabu akka qopheessitu gochuun tajaajila, kana malees daraaraan kun mallattoo birraan ittiin bari'u agarsiisa.

Kitaabni kun kitaaba maaliti? Kitaabni kun kitaaba afaan oromootin barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa warraaqsa bineeldootaa kan jedhudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Joorji oorweel yoo ta'u kan afaan oromootti hiike Abinnat Alamuu Olqabaa jedhama.

Suuraan armaannolii kan inni argisiisaa jiru suuraa gabaa xiqqoo daandii irra jirtuuti. Gabaan kun sirna bittaa fi gurgurtaa kuduraa fi muduraaf kan ta'u dha. Waantonni akka qaaraa, qullubbi diimaa fi kan biroon ni argamu.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa yookiin fakkii nyaata buddeenaa fi foonii akka jiran fakkii namatti agarsiisuu dha yookiin mullisuu dha. Foonichis diiminaa fi dheedhii akka ta'e fakkii namatti agarsiisu akka tahee dha.

Suuraan as irratti argaa jirru kun wantoota baay'ee of irraa qaba. Wantoonni kunniinis: daadhii burcuqqoo keessa jiru, ambaashaa xixiqqeeffamee tolchame, minjaala bifa cuquliisaa fi wantoonni biroon ni mul'atu. Ambaashaan yoo ntaatamu, daadhiin ni dhugama.

Suuraan asirraa argaa jirru kun suuraa magaalaa yeroo tahu magaalaan kunis magariisummaa nama hawwatu kan qabduu fi akkasuma illee gamooleen garaagaraa kan keessatti argamtudha. Haalli teessuma magaalatti illee bareedaa fi diriiraa kan tahedha.

Suuraa kana irratti kan agarru gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka qullubbii diimaa, avokaadoo, timaatima, raafuu maramaa, kaarootii fi kanneen biroo iddoo gabaatti gurgurtaaf qophaa'ee jirudha. Hundi isaani galtee nyaatati.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota konkolaataa waraanaa irratti fe'amanii daandii asfaaltii irra adeemaa jiran kanneen uffata waraanaa uffatanii gara dirqama itti kenname bahuuf adeemaa jiranidha. Isaanis konkolaataa gubbaa jiru.

Suuraa kana irratti kan agarru lafa diriiraa marga lalisaa fi mukkeenin uwwifamee jiru yoo ta'u gidduun isaa daandii qal'oo namni irra deemaa jiru qaba. Lafti kun margaan waan uwwifameef baayyee bareeda.

Namni kun harkatti maal qabatee jira? Namni kun uffata aadaa saba oromoo uffatee dhaabbatee jira. Namni kun harka isaatti bokkuu qabatee jira. Bokkuun mallattoo walqixxummaa dhiiraa fi dubartii kan agarsiisudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa buna danfee siinii adii guddaa tokko keessa jiruu fi bunni itti buufamee jirudha. Bunni itti buufame kunis hoomacha kan ofirraa qabuu fi taa'umsa siinii kanaa irratti immoo buna akaa'ametu jira.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa maatii tokkooti. Maatiin kun haadha, abbaa, ijoollee uffata aadaa adii faaya addaa kan qabu. Haatii fi abbaan daa'ima tokko tokko baatanii kan jiranidha.

Fakkiin kun fakkii namoota gabaa keessa jiranii fi akkasuma illee illee suuraa qaama nageenyaa lama wayii yemmuu isaan nageenya gabaa sanaa eegsisuuf yookaan immoo kabachiisuuf gabaa sana keessa deddeebi'an argina.

Suuraa dhiyaate kana irraa kan mul'atan, suuraa namoota baay'inaan uffata adii uffatanii muka jala dhaabanii jiiranidha. Namoota kana fuul-dura seera kabachiiftonni lama dhaabatanii jiru. Namoonni kun dorgommii wayii ilaalaa kan jiran namatti fakkaata.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura namoota bashannanaa jiraniiti. Namoonni nama tokko dhiira fi kan biraa dubartii ta'an kan mul'atan yoo ta'an, bakka kanatti biqiloonni magariisa ta'an ni mul'atu. Margi magariisnis ni mul'atu.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura faayaadha. Faayni kun sibiila warqee irraa kan hojjatame yoo ta'u haalluu keelloo kan qabuu fi mormatti kaawwatama. Faayni kun baay'ee bareedaa yoo ta'u yeroo baay'ee dubartoota saala dubartiitu kaawwata.

Suuraawwan argaa jirru kun, Sabaa himaalee gosa garaa garaa, kan oduu fi odeeffannoo wayitaawaa yeroo gara yerootti tamsaasanidha. Sabaa himaaleen kunneen argannoo carraaqqii namoota adda addaa yoo ta'an, salphumatti odeeffannoo barnootaa, hawaasummaa fi addunyaa nuuf qooduuf nu gargaaru.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota uffata sirbaaf ta'uu uffachuunifi gaachana harkatti qabadhuun tarree galani waliin sirbaafi sochii agarsiisa kan jiran ta'uu haalan kan nutti mul'isun kan nu hubachiisudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa lagaa kan fincaa'aa ta'ee gubbaa laga ol ka'iinsa guddaa qabu irraa gadi kufudha. Lagni kunis jala isaatti erga kufee bakka itti kuufamu kan qabudha.

Suuraa kanarratti kan argamu gamoo guddaa yommuu ta'u gamoon Kun meeshalle adda adda kan Akka dhagaa, simintoo, ashowaa, fuullee, sibilaa garaa garaa irra kan hojjetame yommu ta, uu maqaan gamoo kana yuuniveersiiti baahirdaaridha.

Dubartiin kun, dubartii biyya kamiiti? Dubartiin kun, uffannaa aadaa saba kamiit uffattee jirti? Akkaataan rifeensa dhahannaa fi wanti mormatti kaawwattee jirtu kun, kan saba yokin kutaa kamiiti? Wanti dubartiin kun mormatti kaawwatte maal jedhama?

Fakkiin kun suuraa manneen ijaarsa federaalaa kan bakka bu'u yemmuu ta'u, innis akka loogoo mootummaan federaalaa ittiin beekamuudha. Ijaarsi gamoo kanaa baayye miidhagaa fi haala ijaarsa mala ammayyaa ta'een kan kaafamedha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mucaa yabaloodhaan bishaanirra adeemaa jiruu fii harkatti immoo kan bishaan sana ittiin dhahan qabatee bidiruu isaarra taa'ee jirudha. Mucichis bishaan bal'aa keessa yabaloo mukaan hojjatamerra jira.

Namoonni kunniin walitti qabamanii irreecha kabajachaa jiru. Irreechi aadaa waaqeffannaa Oromoo kan birraa birraa geggeeffamuu dha. Irreecha sagantaa galata galfannaa ti; Irreecha sagantaa araaraa ti. Irreechi waggaatti si'a meeqa kabajama?

Suuraa kana irratti kan argamu buna akaawamaa, danfifamaafi buufamaa jiruudha. Harka bitaa gara olii irratti abidda kasalaa irratti akaawamaa jira. Gara mirgaan immoo jabanaatti danfimamaa kan jiru yoo ta'u, harka bitaa gara gadiitiin immoo buufamaa jira.

Suuraan as irratti argaa jirru kun dhugaatiilee alkoolii (macheessoo) keessaa tokko kan ta'e 'Meettaa Biiraa' jedhama. Dhugaatiin kunis namoota umurii 21 gadii, konkolaachistootaa fi dubartoota ulfaaf akka hin eyyamamne suuraa kana irraa ni hubatama.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; fiicharii Oromiyaa biroodkaastii seervisii (OBN) sagalee uummataa jedhamun kan beekamu ta'uu haalan kan nutti agarsiisudha. Akkasumas kan bakka argama Fiichee ta'e kan nutti mul'isudha.

Suuraan armaan olii irraa immoo waanti hubachuu dandeenyu suuraa beeksisa Baankii Awaashii ti. Baankiin ijaarsa guddaa kan ijaaree jiru yoo ta'u, waa'ee hojii isaa kanaaf afaan Amaaraa fi Afaan Ingiliffaan barreessee jira.

suuraa kanarraa kan agarru suuraa teessoo kan mana keessatti waa irra kaa'uuf nu gargaaru bocni isaa geengoo ta'ee fi gidduu isaa uraa qabu akkasumas teessumni namaa naannoo isaa shan marsanii jiranidha.

Suuraa kana rratti kan nuti arginu, suuraa mana jireenyaa fuuldura isaa afaan ergisaan 'barandaa' jedhamuun beekamudha. Barandaa kana irratti teessoo lamaa ffi minjaala tokkotu wal biratti argama. Karaa kallatti biraan immoo teessoo lamatu argama.

Hojjataan baankii nama baankii keessa dhaabbataan qacaramee maamila gara baankichaa dhufan keessummeessuu fi yeroo maraa uffata hojii isaa uffatee argamuu qaba. Hojiiwwan namni baankii keessa hojjatu tokko hojjachuu qabu maal fa'i?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa taphataa kubbaa miilaa kan ta'e Roobert Lowaandoksii yoo ta'u, innis geeba 'chaampiyansi liigii' waliin yeroo inni suuraa ka'u arginu. Akkasumas, barreeffama taphataa cimaa 'chaampiyansi liigii' bara sanaa ta'uu isaa agarsiisu argina.

Konkolaataan suura kana irratti mul'atu kun xaksii jedhama. Konkolaatan kun namoota bakka tokkoo gara bakka biraatti deddeebisuuf yookiin gejjibuuf kan gargaarudha. Konkolaataan kun baay'inaan magaalaa keessa kan hojjetudha. Akkasumas namoota kudha lamaa hanga kudha shaniitti kan qabatudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa halluun isaa cuquliisa ta'ee fi barreeffama afaan ingiliffaan barreeffame kan halluun adii ta'ee fi fuuldura barreeffama isaatti immoo fakkii gugee adii kan qabudha. Kunis bocni isaa rog-arfeedha.

Kuduraalee fi muduraaleen kun, maqaan isaanii maal faa dha? Faayiaan biqiloota nyaataa kan akka timaatimaa, raafuu, qullubbii diimaa, avokaadoo, muuzii fi maangoo maal faa dha? Bakki kuduraalee fi muduraaleen kun pilaastika keessa kaawwaman kun eessa dha?

Suuraa kana irratti kan agarru dubartoota heddu uffata aadaa oromoo uffatanii dhaabbatanii jiranidha. Uffanni isaan uffatan baayyinaan halluu adii yoo ta'u harka isaanitti immoo margaa fi abaaboo qabatanii kan jiranidha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota bakka Irreechatti uffata aadaa abbaa Gadaatiin faayamani walitti qabamanii namoota baay'ee keessaa bahani tarree galani suuraa ka'aa kan jiran ta'uu kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa daljeessaa kan bosona baay'ee keessaa as lafa dhagaatti bahaa jirudha. Innis erga baheen booddee gara nama isa eegu tokkoo dhufaa jira. Namni kunis daljeessa kana ofitti waamaa jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa barjaa pilaastika irraa hojjatamee fi namoota oomisha horii fi aannanii irratti gurmaa'anii hojii uummatanii fi barjaa kanarratti suuraa swwaanii agarra. Dabalees barreeffama afaan amaaraa fi afaan oromootu jira.

Fakkii kana irratti kan argamu giddu gala gurgurtaa nyaata ittiin qopheessuuf wantoota ta'an yammuu ta'u; isaanis irra jireessaan ittoo ittiin qopheessuuf kan dhalli namaa dhimma itti bahuu fakkii agarsiisuu yookiin mul'isuu dha.

Suuraan armaannolii kan inni nutti argisiisu suuraa ija yookiin firii midhaan mukaa kanneen akka maangoo, avokaadoo, timaatimii, burtukaanaa fi kanneen biroo dha. Firiiwwan kunneen haala namatti toluun boca qubee "V" uumanii jiru.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa gurbaa dargaggeessaa kan uffata adii uffatee fi bifti isaa diimaa ta'e akkasumas qoobii mataatti godhatee fi wanta akka ulee buburree gabaabaa ta'e gateettii isaa irra kaa'atedha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa waajjira gamtaa Afrikaa kan magaalaa Finfinnee keessatti argamuu fi ijaarsi isaa baay'ee nama hawwatu kan manneen isaa gamoo dheeraa qabuu fi kan dalga dheeratus ofirraa qabudha.

Goommanni maramaan gosa goommanaa keessa tokko yommuu ta'uu haala garaa garaatiin hojjetamee nii nyaatama isaan kessaa dheedhi isa mummuramee loomiitgi gochuun, bilcheeffamee ille ni nyaatama goommanni maramaan baay'inaan naannoo Kamitti biqila?

Midhaan maasaa qonnaa irra facaafame jiruu fi midhaanni kunis tooraan yookiin immoo sararaan kan facaafamee jiruu dha. Innis erga facaafamee biqiluun magariisa tahee kan jiruu dha. Midhaan kun gosuma tokko moo?

Suuraa kana irratti kan agarru abbaa manaa fi haadha manaa daa'ima isaanii waliin siree irra ciisanii jiranidha. Sireen isaan irra ciisanii jiran halluu adii kan qabu yoo ta'u uffata isaan uffatan waliin walfakkaata.

Suuraan armaan olii kun kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa gosa biqiltuu keessaa tokko ta'e, kan maqaan isaa biqiltuu bitaa jedhamudha. Biqiltuun kun qabbana ta'uuf, waarshaa keessatti baruulee hojjechuuf kan gargaarudha.

Suuraa kana irraa wanti nutti argamu, suuraa dubartoota Oromoo uffata aadaa fi callee gosa hedduun faayamanii harkatti siinqee qabatanii ayyaana irreechaa hora Finfinnee irratti argamanii suuraa waliin ka'aa jiranii nutti argisiisa.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa gaazixeessaa OBN kan ta'ee fi qophii caayaa qopheessuun kan beekamu yoo ta'u; innis namoota seektara mootummaa addaa addaa irra jiran waamicha gochuufiin gaaffii deebii nama tolchaa turee dha

Fakkiin kun, suuraa haala ittiin sirreeffata rifeensa dhiirotaa yemmuu ta'u, suurri kun bifa baayye miidhagaa ta'ee fi hawwattummaa qabuun kan kaafame yoo ta'u, anis yeroo baayyee rifeensa koo haala kanaan sirreeffachuu baayyee natti tola.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa mucaa jaalbaa irra taa'u yoo ta'u, jaalbaan kunis jaalbaa shimalaa irraa bifa salphaan hojjetamedha. Jaalbaan kunis bishaan irra kan jiruu fi mucaan ittiin imalaa jirudha.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota uffata aadaa oromoo uffatanii harkatti marga jiidhaa qabatanii ayyaana irreecha malkaa irreeffachaa jiranidha. Ayyaanni irreechaa ayyaana waaqa galateeffannaa ummata oromoo biratti iddoo guddaa qabudha.

suuraa kanarraa kan agarru suuraa meeshaalee faayaa kan aadaa lama wal cinaa dhaabbatanii jiran kan masoobii xixiqqaa irraa hojjataman fakkaatan callee halluuwwan cuquliisa, diimaa fi adii kan qabuun faayamanii jiranidha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa haadholii ijoollee isaanii qabatanii taa'aa jiran akkasumas kaan immoo dhaabbataa jiran akkasumas harma hoosisaa jiranidha. Isaanis kan jiran waajjira fayyaa keessatti ijoollee isaanii talaalchisuudhaaf kanneen argamanidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dargaggoota naannoo tokkoo kanneen daandii guutanii dhaadataa adeeman akkasumas namni marti harka isaa ol qabee wal jala qaxxaamursee mormiitti jirudha. Kunis diddaa roorroo garbummaa ta'uu mala.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu argisiisaa jiru suuraa meeshaa aadaa callee qofaa irraa hojjetameeru, kan yeroo namoonni da'umsa waliniif marqaa itti waliif geessan, meeshaa miidhagaa fi ajaa'ibaa ta'edha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa loogoo halluun isaa cuquliisa ta'ee fi sararoota wal xaxanii jiran kan qabuu fi kan ministeera fayyaati. Loogoo kanaa gaditti immoo barreeffama gurraacha kan afaan amaariffaa fi ingiliffaan barraa'antu jira.

Fakkii kana irratti kan argamu teessuma yammuu tahu; innis meeshaalee addaa addaa akka baatee jiru fakkii namatti agarsiisuu dha. Meeshaalee inni baatee jiru keessa tokko kan ta'e meeshaa elektirooniksii laaftoppii dha.

Suuraa kana irratti kan argamu Bataskaana Ortodoksii Tewaahidooti. Bataskaanichi lafa bal'aa irratti guddatee ijaaramee jira. Mooraan isaa keessis dhagaadhaan hojjetamee argama. Fiixee isaarraa fannoo of irraa qaba. Biqiloonni baay'ee mooricha keessatti argamu.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nutti argisiisu suuraa namoota sadii, namoonni lama taa'aa jiranii fi namni tokko dhaabachaa jirtuuti. Namoonni kun hojjettoota fedhaa yoo ta'an, marii gaggeessaa kan jiranidha.

Abiyyi Ahimad ministeera muummee Itooohiyaa kan yeroo ammaa yammuu tahuu; innis erga EPRDF aangoo irraa kufe gara aangootti nama dhufee dha. Innis uummataaf haasaa taasisaa akka jiruu dha. Haasaa inni taasisaa jiru maalii dha?

Feerroon gosa sibiilaa kan hadiida jedhamu kan ayiranii fi laaqii kaarboonii irraa qophaa'udha. Sibiilli kun kan fayyadu ijaarsa gosoota adda addaa keessatti shoora guddaa qaba. Fayidaaleen biroo sibiila feerroo maalidhaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mana amantaa kan ortodoksii gubbaa isaatti mallattoowwan fannoo ofirraa qabuu fi naannoo lafa gadi bu'aatti kan ijaaramedha. Kunis naannoo lafa ol ka'aa fi bosonaan marfame gidduutti kan argamudha.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nutti argisiisu suuraa dhugaatii jabaa maqaan isaa Biiraa jedhamu yoo ta'u, Biiraan kun garbuu fi qamadii irraa kan hojjetamu, yeroo bu'u kobba kan qabu dha.

Suuraan armaan olii kun suuraa namoota jirbii sisirreessaa jiran qabatee kan jirudha. Jirbiin kun uffata akka bullukkoo yookiin kutaa, uffata qeenxee harmootiin keenya uffatanii adeeman hojjechuuf biqiltuu nu gargaaru dha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaa miidhaginaa kan yeroo baay'ee mormatti hidhatamu kan habilii jedhamuun beekamu ta'ee isaanis baay'inni isaanii lamadha. Isaanis diyaametiriidhaan kan wal caalanii fi dheeraa fi gabaabaadha.

Suuraan armaan olii kun immoo shamarree dhalootaan lammii Itoophiyaa taatee garuu biyya Ameerikaa keessa kan jiraattu, maqaan ishii Naa'om Girmaa kan jedhamtudha. Shamarreen kun Bashannansiitstuu bara 2020 taatee kan filatamtedha.

Namoonni sadi as irratti mul'atan kun, maal gochaa jiru? Namoonni sadan kun ,eessa ijjatanii jru? Namoonni lamaan dugdaan as garagaranii jiran kun ,hojjattoota dhaabbata kamiiti? Dubartiinharka ishee lamaan waliin tuqxee galateeffachaa jirtu kun, maalif namoota lamaan kana galateeffatti?

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun suuraa teessuma guddinaan wal caalan, baay'inaan sadii ta'anii fi minjaala tokkoo argina. Teessumoonni kunii fi minjaalli kun kellaa tokko keessatti bakkee manaatti kan argamanidha.

Fakkii kana irratti kan arganu fakkii gosoota nyaataa keessaa hedduminaan kan beekamuu fi mudaaraalee jalatti kan ramadamu fakkii raafuu maraa ti. Innis nyaata filatamaa fi kan namoonni irra jireessan bituun fayyadamanii dha.

Suuraa kana irratti kan agarru hordoftoota amantii islaamaa tarree galanii ta'aanii kadhannaa godhaa jiranidha. Uffanni isaan uffatan baayyinaan adii dha. Amantiin islaamaa akka biyya teenyatti amantii hordoftoota heddu qabu dha.

Boqolloon biqiltoota midhaan nyaataa ta'uun hawaasa keenya fayyadan keessa isa tokkoo fi isa hangafaati. Boqolloon Kun halluu magariisaa kan qabuu fi bifa baayyee gabbateen biqilee daraara eeggacha kan jirudha. Fayidaan boqolloo inni ijoon maali?

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura miseensota maatii tokkoo uffata adii uffatanii jiraniiti. Namoonni kun: abbaa manaa, haadha manaa fi ijoolleewan dhiiraa fi dubartootaa yoo ta'an, baay'ee bareedoo fi namatti tolaniidha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa meeshaa dhangala'aa baachuu danda'udha. Meshaan kun dhangala'oo kan akka bishaanii, dhugaatii garaa garaa fi kan biroo bakka tokko irraa gara bakka tokko naanneessuuf gargaara.

Waanti Kun maashina elektirooniksii yommuu ta'uu maashiniin kun humna xiqqoo fayyadamuudhaan akkasumas yeroo gabaaba keessatti simintoo mana ijaaaruuf nu tajaajilu hojjechuuf kan tajaajiludha. Kanaafi faayidaan guddaa qaba. Simintoo oomishuuf maal maal fayyadamna?

wanti nuti suura kana irratii arginu kun ammoo suuraa meeshaa nuti irra taa'uuf itti fayyadamnu yoo ta'u maqaan isaa teessoo jedhamuun kan bekkamuu fi akkasumas fayidaa hedduu kan qabu dha

Suuraan nuti bakka kanatti arginu kun suuraa dallaa xaawulaadhaan ijaarame kan naannoo bishaan tokkootti bifa marfataa qabuu fi bishaan daakuuf oolu kan itti dallaan ijaarane akkasumas daandii gara bishaan kanaa fidus ni agarra.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nu hubachiiisuu danda'u suuraa mucaa bidiruu yookiin yabala dhuunfaa, kan duudaa ta'e yaabbattee kiyyoo qurxummii bishaan keessaa ol harkisaa jirtu argina. Mucaan kun qurxummii qabaa jirti.

Fakkii kana irratti kan argamu giddu gala gabaa bittaa fi gurgurtaa uummataa yammuu tahuu; yeroo itti namoonni wal irraa bitaa fi walitti immoo gurguraa jiran fakkii namatti agarasiisuu dha yookiin mullisuu dha.

Waanti Kun shamarroonni Oromo walitti qabamani shubbisa aadaa oromoo shubbisa jiru akkasumas ille uffannan aadaa oromoo shawaa uffatanii jiru. Haalli uffanna isaani Kun aadaa duudhaa seenaa uummata oromoo akkamitti ibsuu danda'a?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubartoota afurii kanneen lamaan isaanii buddeena leemata keessa kaa'anii daanteeliin haaguuganii fi lamaan isaanii immoo harkatti okkotee qabatanii uffata adii uffatanii adeemaa kan jiranidha.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun immoo suuraa muka ijaarsaaf muramee wal irra tuulamee jirudha. Mukti kun mana ijaaruuf, kellaa ijaaruuf kan gargaaruu fi maqaan isaa baargamoo jedhamuun kan beekamudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa gosoota dibataa fi urgooftuuwwan gosa adda addaakannee halluun isaanii diimaa , magariisaa fi adii ta'anidha. Dibatni kun hundi isaanii kan nama dhuunfaan itti fayyadamuu fi teessoorra kaa'amanii jiranidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura diiskii faayilaati. Diiskiin faayilaa kun, faayilaa keessatti kuusanii kaa'uuf fayyadu. Diiskiin kun haallluu gurraacha kan qabu yoo ta'u, faayiloota xixiqqoodhaa kaasee hanga faayila guguddaatti kuusuf fayyada.

Suura kanarraa kan nuti arginu immoo suuraa bosonaa magariisaan uwwifamee jiruudha. Bosonni kunis mukkeen garaagaraa kan of keessaa qabuu fi haalli magariisummaa isaallee baayee kan nama hawwatuu fi baayee kan bareeduudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa manneen naannoo tokkotti sadii ta'anii sibiilaa fi waan akka sharaa irraa ijaaraman jechuun halluun isaanii garagara ta'anidha. Manneen kunis bakkee itti biqiltuuwwan gosa adda addaa itti eegamanidha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa nama ulee abbaa gadaa qabatee taa'aa jirudha. Innis uffata halluu adii qabu uffatee nama sirbu fakkaatee afaan isaa banatee jira. Duuba isaa immoo waan adii xaawulaa fakkaatantu jira.

Buna danfisuun adeemsota hedduu of keessaa qaba. Kunis buna akaayuu eegalee hamma jabanaatti bu'ee buufamee namaaf dhiyaatuttidha. Buna gaafa danfisnu siiniiwwan hedduu kan nama baay'eef ga'u jiraachuu qaba. Buna danfisuu beektaa?

Kitaabni kun maalidha? Kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa jaarraa haaromsa aadaa fi seenaa Booranaa jedhudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Jaatanii Diidaa Haroo jedhama.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nu hubachiisu suuraa teessuma mana nyaataa fi dhugaatii yookiin hoteela nama dhuunfaa keessatti argaman yoo ta'u, teessumni kun halkan ka'anii nutti argamaa jiru.

Suuraa kanarraa kan nuti argaa jirru immoo suuraa karra seensaa "Ethiopian Korea War veterans Memorial Park" jedhamuudha. Akkuma suura kanarraa arginu Karra isaa gara oliin taaphelaan maqaa manicha oliitti ibsine ni argama.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa mana daldala midhaanii yoo ta'u, midhaan kun keeshaa kuntaalatti gurgurtaaf qopheeffamee kan jiru dha. Kuntaala ulfaatina wal qixa qabuun qopheeffamee jira.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa muka baar-gamoo jedhamuun beekamu yoo ta'u, baar-gamoon kunis mukeen naannoo isaatti argaman irra guddaa akka ta'e suuraa kana irraa hubachuu dandeenya. Baar-gamoon kunis damee baay'ee qaba.

Meeshaan fakii kana irratti mul'atu kun darbaa yookiin laamedaa jedham. Meeshaan kun muka irraa harkaan namaan karaa aadaa kan hojjetamudha. Darbaan hojii qotee bulaa keessatti shoora olaanaa kan qabudha. Yeroo callaa fi galabaa adda baasuuf gargaara.

Suuraa kana irratti kan agarru daa'imman heddu ta'aan uffata aadaa ummata oromoo uffatanii taphachaa jiranidha. Uffanni isaan uffatan halluu adii, diimaa, cuquliisa, magariisa, magaala, gurraacha fi kanneen biroo of keessaa qabu uffatanii jiru.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa barreeffamoota mana tokko keessatti maxxanfamanii jiranii fi tokko gabatee adii kan barreeffamni gurraachi irra jiruu fi cinaa isaatti barreeffamoota waraqaa cuquliisa irratti keenyaa manaatti maxxanedha.

Fakkii kana irratti kan argamu namicha suuqii keessa dhaabbachuun gurgurtaa gaggeessaa jiru yammuu ta'u; innis suuqii sana keessa wantoota jiran gabaaf yookiin immoo maamila isaaf akka dhiyeessaa jiru fakkii agarsiisuu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa hayyuu fi qabsaa'aa Oromoo kan ta'ee fi eessa buuteen isaa kan dhabme hayyuu Jaal Nadhii Gammadaa dha. Innss mootummaa Itoophiyaan kan butamee dha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; naannoo magariisan oomishamteefi daawwannaaf filatamte "Hara Wancii" yommuu ta'u, oromiyaa keessatti kan argamu bishaan ciisaafi biqiltoota hawwatoon naannoo sanatti kan argamu ta'uusaa nutti kan agarsiisudha.

Faaya cidhaaf yookiin eebbaaf qophaa'ee jiru dha. Halluu adii fi gurraacha kan qabu dha. Maqaan isaa afuuffee yoo ta'e, akka duubee suuraatti fayyada. Namoonni baadiyaa faaya kana waan fayyadaman sitti fakkaataa?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa loogoo miidiyaa oromiyaa keessatti baay'ee beekamaa fi jaallatamaa kan sagalee uummataati. Kunis alaan boca geengoo kan qabuu fi halluu diimaa karaa jalaa immoo barreeffama diimaatu jira.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa namoota uffata aadaa gosa tokko uffatanii, harka isaanii asiif achi raasanii faarfaachaa jiran yoo ta'u, namoonni kun waanta faayaa mataa isaanii irraa qabu.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa allaattiiwwan halluu adii qaban lama kanneen lamaan isaanii wal cinaa bishaan daakaa jiranidha. Allaattiiwwan kunis afaan isaanii halluu diimaa ta'e kan qabuu fi iji isaanii gurraachadha.

Suuraan arginu kun bishaan haroo kan naannoo lafa gammoojjii keessatti lafa diriiraa irra jiruu nutti mul'isa. Suuraan dubartii bishaan jaarkootti waraabaa jirtuus ni argama. Duuba dubartii bishaan waraabaa jirtuu kanaan namoota lafa gogaa qarqara haroo jiruu irra dhaabatan argina.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura dubartii tokkoo uffata aadaa uffattee buna dhugaa jirtuuti. Dubartiin kun haalluu gogaa fulaa diimaa kan qabdu yoo ta'u, buna finjaalaan dhugaa jirti. Kana malees, fuuldura isheetti ixaanni meeshaa biyyee suphee irraa hojjatame keessatti aaraa jira.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa oomishaalee qonnaa kanneen fuduraalee fi muduraalee jedhamanii fi mana gurgurtaa suuqii tokko keessatti baay'inaan gurguramanidha. Bakka kanatti fuduraalee akka muuzii, wayinii, appilii , habaabii fi kanneen kana fakkaatanidha.

Biqilaan kun halluu magariisa kan qabu ta'ee jirma isaa irratti jalaa kaasee hamma gubbaa gahutti kan ofirraa qabudha. Mukicha bira gosa mukaa kan biraan ni jira. Maqaan muka kanaa maalidhaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubartii guddoo kan mataa isheetti fooxaa marattee bishaan lagaa waraabaa jirtudha. Isheenis qodaa pilaastikaa kan liitira digdama qabatu bishaan keessa gootee harkatti qadaada qabattee jirti.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura daandii konkolaataa fi konkolaattotta walitti dhihaatanii hiriira qabatanii deemaa jiraniidha. Daandiin asfaaltii kun baay'ee guddaa yoo ta'u, biqiltoonni walakkaatti dhaabbamanii mul'atu. Gamoowwan eegalamanii hin xumuramanis ni mul'atu.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaa manaa kan midhaan itti bukeeffatan kan maqaan isaa qoda bukoo jedhamudha. Innis halluu magariisa kan qabuu fi mana keessa kaa'amee akkasumas qadaadni isaa cufamee jira.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu hubachiisaa jiru suuraa nyaata maqaan isaa daabboo jedhamu yommuu ta'u, daabboon kun midhaan yookiin daakuu qamadii irraa kan tolfamudha. Dhamdhama namatti tolus kan qabudha.

Dibatni qaamaa kan namni yeroo sagantoota adda addaa kan akka cidhaa fi eebbaa irratti dibatamanii fi foolii qaama keenyaa kan bareechanidha. Isaanis qaruuraatti naqama. Urgooftuun maal irraa qophaa'a? Maal nu fayyada?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa mana ijaaramaa jiru kan dhoqqee fi muka irraa ijaarame kan baadiyyaa keessatti hojjatamedha. Manni kunis balbala sadii kan qabuu fi balballi kun sibiila irraa kan tolfamee fi walakkaan isaa daawwitiidha.

Suuraa kana irratti kan argamu daandii konkolaataafi konkolaataawwan daandii kana irra deemaa jiran, akkasumas manneenidha. Cina daandii kanaatiin bakki wantoota xixiqqoo irratti gurguran kan namichi tokko irra taa'ee jiru ni mul'ata.

Suura kana irratti kan mul'atu kun suura misirroo lamaaniiti. Akkasumalle Lubni Amantii Ortoodoksi duuba isaanii irraan dhaabbatee kan jirudha. Misirroon kun Gaa'ila isaanii karaa seera mana amantaa Ortoodoksiitii kan gaggeeffachaa jiranidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa bakka bu'ee dhaabbata tokkoo kan halluun isaa cuquliisa ta'ee kitaabaa fi gugee waliin makuudhaan kan uumame akkasuma gidduutti waan akka biiftuu fakkaatu kan qabuu fi jala immoo barreeffamatu jira.

Suuraan armaan olii kun immooo kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa konkolaataa kosiiwwan garaa garaa magaalaa fi naannoo tokko keessaa fuudhee gatuu danda'uuti. Konkolaataan kun qulqullina naannoo tokkoo eeguuf gargaara.

suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota hedduu mana tokko keessatti walitti qabamanii waaqeffataa jiran kan amantaan isaanii pirootestaantii ta'anidha. Isaanis ija isaanii dunuunfatanii harka ol qabanii kadhataa kan jiran namoota waaqayyooti.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota gara haroo ciisaa wahitti Wal gatuun keelloo harkatti baatani Irreeffataa kan jiranifi uffata aadaatiin kan faayamani kan jiran ta'uu haalan kan nutti agarsiisudha.

Suuraan argaa jirru kun suuraa qullubbii adii baay'inaan oomishamee jiruuti. Qullubbiin kun biyyee mijataa irra kan dhaabamee jiruu fi dagaagee kan ija namaatti toludha. Qullubbii adiin yeroo baay'ee qorichummaaf kan nu gargaarudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura teessoodha. Teessoon kun soofaa kan jedhamu yoo ta'u, uffata fufurdaa irraa hojjatame. Teessoon kun haalluu daalacha fi diimaa irraa kan hojjatame yoo ta'u, mana keenyaa haalluu adii dibame keessa jira.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa mana barnootaa kan duuba manichaa irratti kaartaan Itoophiyaa kaafamee jiruu fi barreeffamoonni garaagaraa kan nama barsiisan duubaa fi naannoo manichaa guutanii kan jiranidha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa dubartii fuula ishee waan akka irdii fakkaatu wayii bulbultee dibattee fi kanas kan goote miidhagina fuula ishee dabaluufi. Fuuldura ishee immoo dinnicha sadiitu jira.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa mana bal'aa kan teessuma uffata lallaafaa fi muka irraa hojjetame maqaan isaa soofaa jedhamuu fi mi'e miidhaginaa kan faayaan bareedeerudha.

Paarkiin Inxooxxoo paarkiiwwan biyya keenya keessatti argaman keessaa kan misoomni koriidarii irratti hojjatame keessaa tokkoo fi naannoo finfinneetti argama. Paarkiin kun daawwattoota hedduu qaba. Paarkii inxooxxoo deemtee beektaa? Kallattii kamirra jira?

Suuraa kanarratti kan argamu kophee yommuu ta'uu kopheen qulqullina miila keenyaa eeguuf akkasumas ille qoree dhagaa fi wantota miila keenyaa miidhuu danda'an irraa eeguuf gargaara akkasumas illee bareedinaafis ni kaawwatama.

Suuraan kun fakkii kiraaraa kan mukaa, kirrii fi gogaa irraa tolfamee yoo ta'u, kiraarri meeshaa dhalli namaa wantoota naannoo isaa jiran kanneen irraa tolfatee gaddaa fi gammachuu isaa kiraara kanaa fi sagalee isaatti dhimma ba'uun ibsatudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa lafa qonnaa kan bishaan dhugaa jiruu fi biqilaan hin magarre tokko lafa keessa jirudha. Kunis kan agarsiisu biqiltuu dhaabbatee jiru garuu hin margine lafa baay'ee bal'aa ta'e irra dhaabbatee jirudha.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa namicha midhaan bo'oo isaa gidduu deemuun midhaaniif kunuunsa gochaa jiru akka ta'e fakkii namatti agarsiisuu dha yookiin fakkii namatti mul'isuu dha. Midhaan kunis bifa magariisaa kan qabuu dha.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun suuraa wanta sibiila irraa hojjatame kan bocni isa akka waan dhullee fakkaatuu fi sibiila haphii irraa hojjatamedha. Sibiilli kunis kan ittiin dhugaatii lallaafaa bananidha.

Gosa nyaataa keessaa tokko kan ta'e nyaata biqiltoota irraa hojjatamee nyaatamuuf qophaahe asirratti argaa jirra. Nyaanni kun nyaata madaallamaa yoo ta'u, nyaata fayyaa keenyaaf baayyee barbaachisaa ta'eefi nyaata baayyee mi'aawudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota hedduu kanneen uffata aadaa oromoo kan halluun isaa adii fi mataatti immoo waan akka sabbataa maratee adeemaa jirudha. Gartokkeen namoota kanaa immoo ulee qabatanii sirbaa jiru.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa ijoollee afur kanneen morma isaaniitti kudhaama godhatanii dhaabbataa jiranidha. Arfan isaanii iyyuu obbolaa ta'anii umriinis ta'ee hojjaan kanneen wal caalanidha. Isaanis naannoo laga wayii dhaabbatanii jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura allaattii tokkoodha. Allaattiin kun maqaan ishaa makoodii kan jedhamtu yoo ta'u, of irra garagaltee duuba ishee ilaalaa jirti. Makoodiin kun bakka bishaan jiru cinaa teessee mul'ati.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa kitaaba bifa gorsaan barattootaaf qophaa'eerudha. Kitaabni kun kan inni jedhu "Tooftaalee Cimsannaa Dandeettii Barnootaa" yoo ta'u, Gazzaany Lammiitiin kan barraa'edha.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota ayyaana irreecha malkaa waaqa galateefannaa magaalaa guddoo biyyattii finfinnee keessatti kabajaa jiranidha. Ayyaanni ireechaa ayyaanota oromoo keessaa isa hangafaa fi namoota baayyeedhan kan kabajamudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota buufata konkolaataatti hojiiwwan adda addaa hojjataa jiranii fi ba'aawwan tokko tokko fe'anii adeemaa jiranidha. Konkolaataan hedduunis nama fe'uudhaaf dhaabbatee jiruu fi qophaa'ee jirudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa qaruuraa shaklaa kan halluun isaa magaala ta'ee fi gubbaan isaa qadaada sibiilaa qorkiidhaan qadaadametu jira. Innis dhugaatii biiraa kan of keessaa qabuu fi teessoo irra kaa'amedha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa konkolaataa kan halluun isaa gara gurraachaa ta'e magaalaa fi baay'ee nama hawwatudha. Konkolaataan kunis kan manaa fi namoonni dhuunfaan yookaan akka maatiitti kan itti fayyadamanidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa bakkeewwan bashannanaa Itoophiyaa keessatti argaman kanneen afur ta'an tokko lafa kattaa namoonni irra jiran lammaffaa fi sadaffaan bakka galaanaa fi kan dhumaa bakka abidda ofirraa qabudha.

Fakkiin mul'atu kun, suuraa garee shubbistoota aadaa Oromoo kan godina Walloo Kamiseeti. Uffata aadaa godina isaaniin faayamanii, lafa dachaa qabu kan isaan duubaan gaarri fagootti mul'atu keessa dhaabatanii ragadaa kan jiran argina.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa ministeera muummee Itoophiyaa kan yeroo ammaa doktar Abiy Ahmad yeroo isaan waltajjii irra bakka taa'umsa isaanii taa'anii miseensota parlaamaatiif ibsa kennan agarra. Kunis dhimmoota adda addaa irrattidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura dubartii tokkooti. Dubartiin kun haalluu gogaa fuulaa adii kan qabdu yoo ta'u, uffata diimaa fi faaya halluu bifa warqee qabu mataa isheetti kana malees morma isheetti kaawwattee mul'atti.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nu hubachiisu suuraa gosa simbiraa keessaa tokko taate kan maqaan ishii dimbiiccoo jedhamtu dha. Dimbiiccoon simbira xiqqoo miidhagduu, kan sagalee miidhagaa qabdu dha.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni argisiisu suuraa mana waldaa yookiin mana qulqullummaa waaqeffattoota amantaa Kiristaanaa yoo ta'u, mana umurii lakkoofsiseeru, irra keessa isaatti biqilaa kan qabu, mana dulloomeerudha.

Suuraa kana irratti kan agarru nama gaarii fardaan harkifamu daandii konkolaataa irra oofaa jirudha. Gaariin namni kun oofaa jiru halluu alaabaa abbaa Gadaa kan ta'e gurraacha, diimaa fi adii kan qabudha.

Muka mana jireenyaa irra darbee gaaddisa ta'ee jirudha. Mukti naannoo dallaa manaatti kunuunfamee guddatu miidhagina naannoo mana keessa jiraannuuf illee daran barbaachisaadha. Biqiltoota naannoo keenyaa haala gaariin kunuunsuu dhabuun rakkoo maalii fiduu danda'a?

Suuraan as irratti argaa jirru kun suuraa wantoota hedduu of keessaa qabuu dha. Alaabaa Itoophiyaa fi Oromiyaa, mana halluu alaabaa abbaa gadaa dibame, namootaa fi biqiltoonni suuraa kana irratti ni mul'atu.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura namoota amantaa islaamaa hordofaniidha. Namoonni kun uffata aadaa islaamaa uffatanii bakka biqiltuun fi dhagaan guguddaan jirutti walitti qabamanii mul'atu. Namoonni kun lakkoofsaan baay'ee ta'anii mul'atu.

Suuraan kun, iddo bu'ee yookaan loogoo hojjechiistuu afaan Ingiliffaan Imo jedhamee waamama. Innis kan inni fayyadu akka miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa tokkootti namni kamiyyuu banatee itti fayyadamuu fi itti dhimma bahudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa qaruuraa pilaastikaa kan keessoon isaa waan naannoo jiru agarsiisuu fi gubbaa isaatti waraqaa halluu keelloo qabuu fi barreeffama diimaa ofirraa qabudha. Innis dhangala'aan keessa isaa jiru akkas hin dhangalaaneef cufameera.

Fakkii kana irratti kan argamu uummata Oromoo malkaa bu'uun horatti irreeffachaa jiranii dha. Isaanis margaa jiidhaa harkatti qabachuun bishaan irra kaa'anii irreeffachaa akka jiran fakkii namatti agarsiisu yookiin mul'isuu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu kophee yammuu tahu; kunis dhalli namaa kan miillatti kaawwatuu fi balaa kophee kaawwachuu dhabuutiin dhufu kan ittiin of irraa dhorkuu dha. Innis mana keessatti kan argamuu dha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura konkolaataa geejiba meeshaalee daandii asfaaltii irra adeemaa jiruudha. Konkolaataawwan kun haalluu magariisa kan qabu yoo ta'u, duuba konkolaataa geejiba meeshaalee kanaatti manneen dhagaa fi simiintoo irraa hojjataman ni mul'atu.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa iddoo uumamaaa biqiltoota magariisaa fi bishaan tabba irraa gadi fincaa'aa jirudha. Bishaan kuni kan inni yaa'aa jiru bosona guddaa keessa dha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura taphattoota kubbaa miilaatii. Taphattonni kun garee isaanii bakka bu'anii fi uffata garee isaanii uffatanii taphachaa jiru. Gareewwan kanneen keessaa inni tokko kilabii kubbaa miilaa Walaayittaa Dichaa yoo ta'u, teessumni isaa magaalaa Walaayittaa sooddooti.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun namoota Bidiruu fayyadamuun laga ce'uuf ta'antu mul`ata isaanis yeroo kanatti qarqara laga kanaa irrattidha kan isaan argamani. Namoonno suuraa kana irratti bidiruu kana leessa jiranis lammiilee biyya alaa dha.

Suuraa kana irratti kan agarru barjaa barreeffama afaan oromoo abbaa taayitaa galiiwwaanii aanaa giraar jaarsoo jedhu of irraa qaba. Barjaan kun halluu cuquliisa irraa kan hojjetame yoo ta'u barreeffamni immoo halluu adiidhan barreeffame.

Suura kanarraa kan argaa jirru kun immoo suuraa faaya miidhagina shammarranii yemmuu tahu faayyi kunis kan inni godhatamu mormattidha. Faayyi kunis halluu cuquliisaa kan qabuu fi akkasuma illee kan baayee miidhagudha.

Qananii Addunyaa moodelistii Oromoo kan turtee fi aadaa uffata Oromoo beeksisuu keessatti nama gahee addaa bahachaa turtee dha. Isheenis osoo hin eegamin lubbuun ishee kan darbee dha. Qananiin maal taatee duute?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota waajjira biiroo tokko keessa waliin hojjatanii fi mucaan dubaraa tokko teessee laappitooppii irraa dubbisaa jirtu akkasumas ibsaa jirtudha. Namoonni kaan immoo dhaabbatanii teessoorra mi'a kaa'aa jiru.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa poolisoota Itoophiyaa tarree galanii kan dhaabbatan yoo ta'u, poolisoonni kunis uffataa seeraa yookiin danbii uffatanii jiru. Akkuma suuraa irraa arginu poolisoonni kunis qophii tokko bareechuuf kan argaman akka ta'e hubachuu dandeenya.

Suuraan armaan olii kun kan inni nu hubachiisuu danda'u suuraa konkolaataa manaa yoo ta'u, konkolaataan kun bifa magariiisa kan qabu, miseensa maatii kan akka ijoollee, haadha, abbaa fi fira baachuu kan danda'udha.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nutti argisiisaa jiru nama dhuunfaa isaatti kadhachaa jirudha. Nmani kun uffata bifti isaa gara bunaatti siqu uffatee, harka isaa walitti qabatee kadhachaa jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mana daldalaa kan qorichi keessatti gurguramuu fi halluun manichaa hedduun isaa cuquliisa ta'ee gubbaatti barreeffama adii qabudha. Manicha fuuldura konkolaattota adii lamatu darbaa jiru.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa nama karrayyuu rifeensa guddifatee harka isaa lamaanitti mi'a qabatee jirudha. Harka tokkotti waan akka ulee dheeraa fi kan biraatti qabee aannan keessatti kuusan kan fakkaatudha.

Suuraa kana irratti kan agarru dhiira uffata aadaa ummata oromoo uffatee bishaan qarqara dhaabbatee jirudha. Uffanni inni uffate halluu adii ta'ee qarqara isaa irraa halluu alaabaa abbaa Gadaa kan qabudha.

Suuraa kana irratti kan agarru gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka avokaadoo, muuzii, maangoo, burtukaana, loomii, paappayyaa fi kanneen birooti. Firiin kunneen hundi fayyaa qaama dhala namaatif baayyee barbaachisoo kan ta'aanidha.

Suuraan armaan olii kun kan inni argisiisu Haroo uumamaa biyya Itoophiyaa, naannoo Affaar jedhamu keessatti argamudha. Harri kun waanta nama dinqisiisu yookiin nama malaalchisu, akkasittiin abidda malee danfuu isaa ti.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa kitaaba barataa kan halluun isaa cuquliisaa fi barreeffama halluu adii ofirraa qabuu fi ingiliffaan kan barreeffame mucaan xiqqoon tokko kitaabicha irratti shaamizii ishee cufattee jirti.

Uffanni kun uffata maalitii? Haadha manaa fi abbaan manaa ijoollee isaanii waliin uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii dhaabbatanii jiru. Uffanni isaan uffatan gosa tokko yoo ta'u halluu adii of irraa qaba.

Dubartiin Fakii kana irratti mul'attu kun Kaantibaa Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee jedhamti. Akka fakii kana irratti mul'atutti yeroo Aadde Adaanach haasaa taassistu miidiyaaleen hedduun ishee waraabaa kan jiranidha. Aadde Adaanech hooggantuu baay'ee cimtuu taatedha.

Bidiruu bifa aadaatiin tolfamte bishaan irra teessee jirti. Namtichi tokko bidiruu kana oofaa jira. Muka bidiruu kana sochoosuuf tajaajilu harka isaa lamaaniin qabatee jira. Haroo bidiruun kun irra jirtu baay'ee bal'aafi guddaadha. Bidiruudhaan imaluun nama hin sodaachisuu?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa gosoota waan nyaataaf oolan keessaa tokko ta'ee kan saamsamamee suuqii tokko keessatti walitti qabamee jiru maqaan isaa paastaa jedhamudha. Innis waraqaa pilaastikaan kan haguugamee jirudha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; biqiltoota keessa tokko kan ta'e, Qobboofi baala Muuzii kan ta'e kan nutti mul'isudha. Akkasumas baalli Qobboo babal'aafi gurguddaa ta'uu isaa kan nutti agarsiisudha.